Luggudo lulikho tsimotokha ni'babandu waliwo kumutaro khulikho bulalo bandu khabakhalisa waliyo luggudo lulundi lulikho tsimotokha tsingali yabawo ni sifo tsimotokha tsilimo tsingali yabowo ni'tsinzu tsitsindi tsindeyi ni'tsinyimbi ni'kumusikiti kuli i'bweni ni'bipande bibofu

Babandu babili bekhale khundulo khwenyanza bawambile kimiloobo bali khulooba tsi'ngeni ne bali mukhelima, inyanga yakwile yalekhele buwaanga bufwiti

Ingwe yemile khuliswa ligaali ne amala khuliswa khulikho bunyaasi bwayoma gumumu gwabosha amala waliyo ni busaala bufiti bushilikho gamasaafu gamabisi ni bulala gayoma.

Umuleme wekhaale mukhakari khe'baleme ukundi wakwarire i'ngubo imaali ni mbaale iwa i'besemu ilimo buwaanga, umuleme ali khumwata kumupila kumubesemu ukulikho bumali mukhatimba, a'asi bawakhawo tsirangi tsi mbesemu ni tsya yellow ni tsya blue ni tsi'waanga

Kamaato kabili lifwiti ni liboofu ne liboofu lili khubonekhakho i'side indwela, ne kamaato kano kombi kakwa kasutile bibindu. I'bweeni wayo waliyo kamaato kakandi kali kemile khundulo khwe kameetsi, kumumu kwabakhosilekho khafwiti tsili tsinyaanga tsye angolobe.

Kiminywiinywi kyemile mu bunyaasi bwa green bukali, inyuma wayo waliyo bisaala bileyi ni kusaala kukundi kuliyo khu mukhono kumulayi kuli ni tsisokya tsingali.

Kha pusi khamali khakonele asi esisyuma sitalake, khakonele mu buchafu

Ba'ambi be tsingeni bali khundulo khwe ku yaatsa bali khungoona khatimba kha'amba tsingeni. Khu mukhono kwabwe kumunyeletsi waliyo lilyaato lili mu mu colour ya blue ni, ni iwanga khundulo khungaki.

I'nzu baki'akha irangi iya blue ilikho kimilyango kibili, kumulyango mutwela bakuwakha irangi iya yellow khumukhono kumulayi, khumukhono kumunyeletsi kulikho i'nzu kumulyango bakuwakha irangi iya green ni buwaanga amala a'asi i'nzu ili ni kimipila kimimali ilikho ni kamadala kakanina mu'nzu, amala nalundi waliwo sisawe sikali, i'nyuma wayo iliyo binyaasi iliyo ni bisaala

I'ntsila ili akari e'tsi'nzu tsya permanent, ibweni waliyo umu babandu ni motookha khulugudo luboofu, waliyo lukongo sha'ngelekha lulikho tsi'nzu tsingali khungaki khwe lukongo waliyo bisaala bya green